Mukadzi akamira akabata muchiuno akapfeka ngowani mumusoro make achitaura nevamwe vari pedo naye. Ari mumusika unotengesa mbatatisi. Pedo naye paine murume akapfeka hembe ine maoko matsvuku.

Nzvimbo inotengesera vanhu vema bhizimusi madoko. Paine mbatya dzirikutengeswa dzakaturikwa nechekumusoro. Paine vatengesi vagere nechekumberi. Paine zvituru zviviri zvisina kugagwa.

Mashanga akamira ari parutivi rumwechete neuswa nezvimiti nedenga

Nzvimbo ino kwirirwa mabhazi erengi paine vanhu vakamira kupinda mumabhazi vamwe vachitengesa varipedo vachitengesa zvimwiwa. Paine mamwe mabhazi akamira nezvikwangwani zvirikuratidza mifananidzo yezvinotengeswa zvakasiyana.

Nzvimbo yakaita kasango iine mstombo aripo nezvikwenzi zvitoko nemiti imwe yakaita midiki ne mapouro anobara masaisai erunhare.

Kambani inoita nezvemasaisai erunhare e netone irimunzvimbo ye Cleveland, pedona ne chikwangwani. Paine miti yakadyarwa netsangadzi yakadyarwa yakachekererwa zvakanaka. Paine mugwagwa iripo.

Bundo rakabukira murwizi. Paine mabukira akasvibira aripo ririmukati merwizi paine zvekare nematombo ayo.

Mota zhinji dzirikufamba mumugwaga. Dzimwe dziri kuenda dzimwe dziri kudzoka. Pedo nemugwagwa paine miti yemijakaranda yakabukira mashizha epepuru.

Nzvimbo dzinogara veruzhinji, paine chivakwa chiripo chisina kukomberedzwa nechimwe chivakwa chisina kupera, nezvidhina zviri mberi, nevhu rakaunganidzwa.

Varume vari kuda kutamba mutambo wekarate. Vaviri vakatarisana vachida kutamba. Vamwe vakatarisanawo vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vachidawo kutamba mutambo iwowu. Vakamira pazvimbo yekutambira pedo navo paine miti ine mashizha akasvibira.

Musika unotengeswa zvakasiyana. Paine nhumbi dziripo dzimwe dziri mumasaga dzimwe dzakaturikwa paine vanhu varikufamba pedo.

Komichi huru yerudzi rwekokakora yakashama kumusoro, mukati mayo muine zvimwiwa zvava neche pazasi, iyine ruvara rutsvuku neruchena yakanyorwa nemavara akanzi "KFC".

Madhishi akagara akaturikidzana panzvimbo inoratidza senzvimbo yekutengesera madhishi aine mavara akasiyana mamwe akaturikidzana akatarisana. Mamwe akatarisa mudenga

Mureza wenyika ye Congo une mavara matatu une ruvara rwakaita girini ruri pamusoro une ruvara rwakaita goridhe neruvara rwakaita rutsvuku uro ruri pekupedzisira.

Vanhu vabudirira muzvidzidzo zvavo vachigamuchiridzwa zvitupa zvavo vakapfeka magauni ne nguvani mumusoro dzinoratidza kubudirira kwazvo muzvidzidzo painewamwe vakamira nechekurutivi

Zvivakwa zvechimanje manje panoshandira vazhinji. Paine motokari iri kufamba pasi nevanhu vamire, ari makambani makuru anoita zvakasiyana.

Nzvimbo ine miti isina kunyanya kuwanda. Paine ndege mbiri dzakamira. Imwe iri kumashure kweimwe. Ne bhazi rakamira rine rudzi rwe goridhe riri rekwa Inter Africa rine nyanga mbiri mberi kwaro .

Magirazi okunwira aine zvinwiwa zvitatu zvakasiana, imwe ine maranjisi, imwe ine mavise, imwe ine makiyukamba.

Nzvimbo yezvekutengesera, pano tengeserwa zvekudya paine vanhu vazhinji , vamwe vakagara vamwe vakamira , vamwe varikufamba.

Nharaunda inogara veruzhinji ine mota dzakawanda dzakamira neche kunze. Dzimwe dzakaponja mavhiri dzimwe dzine mavhiri akanaka. Pedo paine zvivakwa zviripo zvedzimba nemiti namakwenzi amaruva akasiyana.

Muti murefu unemashizha nechekumusoro aneruvara rwakaita girini pedo nawo panechivakwa chiripo nemamwe matanda akamiramira nebhakani rakanyorwa.

Nharaunda inogara voruzhinji paine dzimba dzakakomberedzwa nerusvingo namagedhi akavhariwa memiti iizere

Vanhu vari kufamba munzira. Vamwe vakasenga mabheke vake vasina. Paine miti iri pedo yerudzi rwemujakaranda iri kuwisa maruva.

Muti wakakura wakamera wakapakama padhuze nedombo. Paine miti iripedo nehuswa huripedo

Nzvimbo dzekugara, pane dzimba dzisati dzapera, paine motokari nechekunze, paine zvivakwa zvidoko.

Dzimba dziri kuvakwa. Dzimwe dzisati dzapera. Dzisati dzapfurirwa, imwe yakapfurirwa asi isati yaiswa mahwindo paine marara nehiswa huri pedo.

Furiramudenga yakamira pedo nemuti iine mutsipa murefu wakaenda mudenga iine nenyanga mbiri mumusoro mayo pedo paine muti murefu nemashizha ari nechekumusoro.

Mukadzi nemurume vakagarisana. Mukadzi akasunga dhuku mumusoro. Akabata chirebvu chake. Murume akagarawo achinyemwerera paine vamwe varume pedo vatatu vakagara.

Miti riripo yakaita mirefu nemumwe yakaita mipfupi nezvikwenzi zvidoko nematomo ari pedo neuswa humwe hwakaoma humwe hwakasvibira

Shangu dzine ruvara rwegoridhe dzakamiswa panzvimbo inenge sherufu dziine makushe kumberi padzo dziri shangu dzemunhu wechidzimai mukuru.

Vasikana vari kufamba havo mudhorobheni munotengeswa zvakawanda muine zvitoro zvizhinji. Pedo navo paine vanhu vakawaridza zvitengeswa zvavo pasi nevarume nevakadzi vari kufamba.

Mugwagwa uripo uri kufamba mota zhinji. Paine varume vaviri vakagara necheparutivi pomugwagwa paine imwezve motokari yakamira nechekunze kwemugwagwa.

Motokari dzakamira panzvimbo yamabhizimusi inotengesa zvekuvakisa nezvekugadzirisa zvakasiyana.

Imba yakavakwa nemutoo wechizvino zvino paine rusvingo rwakakomberedza rwakanyorwa runyoro kunze.

Dehwe rembudzi rakagadzirwa zvakanaka rikaomeswa rakagadzikwa pasi. Rine ruvara rwakaita bhurauni neruvara rwakaita rwuchena nerupfumbu.

Nhandare yebhora iri kurakidza vanhu vakamira panzvimbo dzakasiyana vamwe vakatarisa mberi vamwe vakatarisa shure vamwe vachimhanya vamwe vachifamba vamwe vakamira vamwe vakapfeka zvichena vamwe vakapfeka zvitsvuku vamwe vakapfeka zvegirini.

Mapichisi makuru akagadzikwa pasi akazadza nzvimbo yose, aine ruvara rwakasangana rutsvuku neruvara rwegoridhe.

Mudziyo womumba womukicheni wakagadzirwa wakaitwa mapandi matatu. Wakapendwa neruvara rwuchena uinemagirazi pamusoro nemibato yakapendwa neruvara rwesirivha.

Pouro refu rinoshandiswa pakubata masaisai enhare rakagadzirwa nemutowo richiita semuti rine mapazi akasiiyana anoiita sekuti mashizha ematavi emuti.

Madzimai maviri ari kufamba mudhorobheni navana navamwe vari pedo vakamira nevamwe varikufambawo nechekure nezvivakwa zvechimanjemanje.

Nzvimbo iri muHarare inonzi Braeside. Haina mota dzirimo dziri kufamba mumugwagwa pedo paine kereke iripo yechechi yeZaoga, nedzimba dziripo, navanhu vakagara pamusika.

Mifananidzo wakaisvonaka uri pamucheka muchena urikuratidza maruva akadhirowewa pauri. Nerumwe rutivi rwacho rune ruva rimwechete rine ruvara rutsvuku nerimwe rutivi kune maruva maviri ane ruvara rutsvuku zvakare.

Tafura yakagadzirwa zvakanaka nomutowo wechimanje manje yakapendwa neruvara rutema ichipenya pamusoro payo paine zvituru zvakaikomberedza nemiti nezvikwenzi zvakachekererwa zvakanaka.

Murume ari mumusika wema (stand) anoisirwa matangi emvura. Akabata (stand) iyoyo paine vamwe vakamira pedo naye.

Nzvimbo izere mahuswa mazhinji. Mamwe akabukira maruva akaita peporo nemahuswa ane ruvara rwegirini.

Bhazi ririkufamba mumugwagwa nemotokari duku. Nerori irikufambawo paine ngoro yakazara migomo, nemukadzi arikufamba pedo akarukwa musoro.

Shangu yechikadzi iri yerudzi rwetenesi yakagara panzvimbo inematayira mamwe aneruvara ruviri rumwe rutema rumwe ruchena. Ine maburi ekuisisa tambo pamberi payo asi pasina tambo dzacho.

Murume arikufamba pamugwagwa urimunharaunda inogara veruzhinji, akabata mudziyo we sirivha mumaoko make aine nguwani mumusoro make.

Mukadzi agere pamusika pedu naye pane makadhibokisi mazhinji. Vamwe vakamira vakaita chikwata . Vamwe vakamira nechekure .

Nharaunda inogara veruzhinji paine dzimba dzakakomberedza nerusvingo, paine motokari mbiri dzirikufamba imwe chena imwe tema dzirikufamba mativi emugwagwa.

Nzvimbo dzekugara mukati memadhorobha dzinogara veruzhinji iri nzvimbo isati yapera kuvakwa paine zvivakwa zvimwe zvapera zvimwe zvisina Paine miti nevanhu vagere.

Vanhu vari mudhorobha vakamira vakatarisa umwe akamira nechepakati paine zvinoridzwa zvinotakura mazwi kuenda kure.

Muti murefu une mapazi awo akatarangana akaenda kumativi akasiyana, paine rusvingo rwuripo rwakakomberedza chivako, paine mapepa nemarara aripo.

Nzvimbo inemabhisisi madiki anoita zvekutengesa. Pane vanhu vazhinji vakamira. Pedo pane mugwagwa uripo, nengoro dziripo, nemota dzirikufamba

Chanza choruoko chomunhu wechidzimai chirikubudikira zvigunwe zvitatu zvakapendwa mberi kwazvo zviinenzwara dzokuisira. Akapfeka mhete nhatu mumaoko akasiyana dziinemarudzi akasiyana, dzakagadzirwa negoridhe.

Nzvimbo yemabhizimusi ine mabhizimusi makuru anotengesa zvingwa nezvimwe zvakabhekewa. Pane vamwe vanotengesawo vakare vemabhizimisi madoko varikutengesa mabhanana nezvimwewo zvakasiyana.

Musoro wegonyeti muchena wakamira uri mberi shure kwawo kuine rimwe gonyeti riri pamusoro perimwe rakasengwa.

Mabukira maviri ehuswa huripo huine maruva nechekumusoro paine zvakare mamwe mabukira ane ruvara rwakaita

Chikombi chirikufamba mukati menzira chakasenga vanhu mukati . Paine motokari irikufamba nechepazasi yakaita doko Paine mashizha azere parutivi rwenzira.

Gwenzi rine ruvara rwakaita girini riine matanda nematavi asina hawo kunyanya kureba rine nemaruva akatungira ane rudzi rwepingi.

Chipembenene chesipaida chiri pasi chiine makumbo mazhinji akatenderedza muviri wacho.

Nzimbo ine mataya edzimotokari akaunganidzwa ari kupiwa vanogadzira nevanhu uye nemiti iri pedo pedo nepo

Mupopo wakamira uri murefu uine mashizha ari kumusoro mamwe akaita girini mamwe ava kuoma. Pedo paine tangi remvura riri kubuda.

Nzvimbo iripo yakavakwa inezvivakwa zvakasiyana zvakapendewa nezvichena zvimwe zviine zvitsvuku paine motokari yakamira nevanhu varikufamba paine mvura irikudiridzira.

Chimota chidoko cherudzi rweFuncargo chine rudzi rwegirini. Chimwe zvekare kumashure kwacho kwakapendwa nerudzi rwebhuruu chichifamba munzira. Pedo pacho pane zvivakwa mudhorobheni.

Imba yakavakwa nemutoo wechimanje-manje. Yakavakwa ine midhuri wakakomberedza imba yese negedhe rakaita dema.

Nzvimbo yamabhizimusi madiki vanogadzira zvidhina zvekuvakisa paine dzimba dziripo dzakaita doko nechikwangwani chakanyorwa

Chipembenene chebhatafurayi chakagara pane danda chiine nyanga mbiri kumberi chakazarura mapapiro.

Nzvimbo yezvemabhizimisi iri muHarare ye Joina City. Paine motokari dzirikufamba pazasi dzine ndudzi dzakasiyana.

Munhurume arikufamba pasi paine chivakwa chiripo, chakavakwa chakaiswa mazenge. Murume akapfeka masandaki mumakumbo ake.

Muto wakabikwa wakatsvukira uine miriwo mukati ine ruvara rwegirinhi nemimwezve miriwo irimo ine ruvara rwakaita rwegirinhi.

Motokari yerudzi rwekombi irikufamba inotakura veruzhinji kuvaendesa kunzvimbo dzavanoda pane miti iri pedo.

Ma(lemon) akagara panzvimbo akawanda mamwe akachetwa nechepakati, mamwe akachetwa akaitwa zvidimbu akatarisa kumusoro arimambishi asina kutsvuka.

Nzvimbo yamabhizimusi inotengesa nyama, iri mukati menharaunda inogara veruzhinji, pedo nayo paine mota yakamira yakapendewa neruvara rutema

Mutambi ari kutamba akapfeka mbikiza muchiuno chake akapfeka nezvimwe zvuma zviri kuuya kuzviuno zvake akasunga dhuku mumusoro make achitamba.

Bhazi ririkufamba mukati menzira rakapendwa neruvara ruchena kumberi rine ruvara rweghirini nechekumashure kwaro, rine nyanga mberi pamusoro paro.

Muchero we leach une mhodzi pakati yakaita nhema. Unerukanda rwakaita makwamba makwamba. Nemashizha akasvibira ariparutivi iwo uri mutsvuku.

Gonzo riri kufamba pasi paine mashizha aripo ane ruvara rwegirinhi.

Ruva rakadyarwa pedo nefenzi. Pedo naro pane mangwendere aripo ririruva rinotanda richibukira mabukira emaruva ane ruvara rwepingi.

Muti wakamera wakapfakama padombo . Uyine midzi yayo mirefu yakabudikira , ichibudikira padombo pane munhu akabata neruoko rwake midzi iyoyo.

Vanhu vazhinji vari kufamba mudhorobheni muguta reHarare. Pedo paine chitoro chakanyorwa pamusoro kuti 'Ok" paine vanhu vari kufamba pasi varume nevakadzi nemotokariwo.

Mukomana mutema ane vhudzi diki aine hosho mbiri mumaoko make, akapfeka wachi mune ruoko rwake rumwe chete, akabata hosho shure kwake kuine murume ane sutu nhema aine magirazi akabata foni mumaoko ake, paine mukadzi akamira pedo naye aine dhuku mumusoro nedhirezi refu pedo naye paine vakadzi vamwe nevana vakaungana.

Imba yakavakwa nemutoo we chimanje manje. Ine mahwindo akapendwa nezvichena. Pamusoro payo yakaiswa mataira matsvuku.

Pamba pane miti iripanze mizhinji, muri munharaunda munogara vanhu vazhinji painewo hembe dzakayanikwa pawire, nezvigaba zviripanze nemiti, nemiriwo yakadyarwa.

Zvuma zvinemhando dzakasiyana siyana. Zvakagara panzvimbo dzakasiyana. Zvimwe zviri nechepamusoro zvimwe zviri nechepazasi. Zvakarembedzwa nezvipikiri, zvichirakidza kuti zvakanaka.

Dendere reshiri rakagadzirwa rakaita denderedzwa. Mukati maro muine shiri igeremo pamusoro payo paine shiri yakamira yakarembera pabazi romuti.

Nzvimbo inotengesa maruva madoko ekunodyara . Paine zvekare motokari dzakamira pedo , nepekudyarira paripo.

Mupunga wakabikwa wakasangana uyine ruvara ruviri, mumwe muchena umwe ruvara rwegoridhe, paine nyama yakaiswa pakati.

Shiri yakamira pane huswa hwakawanda. Ine makumbo akaita matema ari matete tete. Iine muviri wakaita muchena nebesu rakaita chena. Mumusoro mayo mune makushe akaita matema nemuromo wakaita wegireyi. Pamaziso pacho pakaita seorenji.

Nzvimbo yezvekutengesera. Inotengesa mabhara nezvigumbu nezvimwe zvigubhu zvikuru. Ichitengesa zvikare nemimwe midziyo yangosiyana. Paine vanhu vamwe varikufamba vamwe vakagara.

Muti wakarembera nechepadivi unematavi arikurembera nechepazasi , inemashizha akaita egirini pazasi panemashizha akawoma.